ma ake yadda ake shuka rake a shukata ta girma a cire ta a anfa da ita a yanda aka kama kaga na farko ka sa mu irin rake ya yin da ka samu irin rake za ka zo ka samu gona da yakamata ka shukata bayan ka sama gona taki ruwa ya duke shi takin ya kwanta zaka samu kayi kunya kunya idan ka samu kayi kunya kunya se ka zo ka bude kunya kunya ka sa mata irin raken yayin da ka samata irin raken zaka bata wa yansu sati ko wa yansu watani kana zuwa kana duba ta yayin da ka zo kana ziwa kana duba ta za ka ga a lokacin d kake duba ta tana fitowa kadan kadan kadan tana fitowa tana kara girma tana fitowa tana kara girma tana fitowa tana kara girma hatta zama rake ta zama sanda guda daya. Yayin da ta zama sanda guda daya, za ka gani yayin da take fitowa wurin yayi ciyayi ko anyi su abubuwa ko tana bukatan taki ko tana bukatan wani abu a lokacin zaka je ka samo waddan abubuwa domin kasa ka riga ka gma da shi a lokacin ka gani yayin da ka sa mishi wanna taki ko ka zo ka noma abin, ko ka sa mishi maganin kwari ba a lokacin raken ka ze fito yanda kake bukata to yayin da ya fito kaga na farko ka shuka shi ya fito se kana bukatan ka duba ka gani wani kalan fitowa yayi yayi girma sosai be samu matsala ba ka gani idan baka kula dashi ba ta wannan abun ba dole raken ka ze sami matsala idan ya sami matsala shine zaka gani rake uk ciwo ko rae y zo ya shanye ya zo a sau matsala ko raken ya zo ba ruwa ko raken ya zo ba zaki ka ga duk waddan nan baka kula da shi ba yayin da ka ga waddan nan abubuwan ka ga baka kula dashi ba kana bukatan ka kara neman illimi akan shukan rake kafin kayi to yayin da raken ka ya fito cikin lafiya lau to ka gani lokacin nan kana da bukatan ka debo mutane ko ka dako ingin da kake dashi wanda zaka cire raken. Yayin da ka dauko ingin ka kake dashi zaka cire raken zai zo ya yanyanke maka yayin da ya yanyanke maka sai mutane su zo su tattara shi su tattara shi dami dami su tattara shi barayi barayi wato idan suka tattara shi barayi barayi to a lokacin da suka tattara shi barayi barayi sai su same igiya idan suka sami igiya ka gani za a dore raken yayin a aka daura raken se a dauke ta a kaita inda ake so a kai a kaita kasuwa, ko a kaita kamfani, ko a kaita bakin titi, ko a ba matasa su ringa siyarwa suna samu su siya su ringa siyarwa suma suna samin kudi kum kaga a lokacin sun sami aikin yi ba su zama banza

Wato lokacin da ka shuka rake ka ga lokacin da ka shuka rake ana cikin ruwan sama sosai to lokacin idan ruwan sama ya kai ruwan sama a kayi ruwan sama sosai rake na buƙatan ruwa a wannan lokacin yayin da rake ya sha ruwa ya sha ruwa sosai, ya buƙaci ruwan da yake buƙata ya zama yanda yake so ya ƙoshi da ruwan To kuma sai a wannan lokacin ruwa ya ƙi dakatawa sai a cigaba da ruwa To yayin da aka cigaba da ruwan nan lokacin ne rake take samun wannan matsala na zazzaɓin rake da kuma ciwon rake. Ka ga lokacin da wannan ruwan ya zo da yawa ka ga raken za ta fara bada matsala sosai, wajen kaga raken yana zazzaɓi yana ciwo, yana wannan abu,n ka gani a wannan lokacin sai ka nemi hanyoyin da ya kamata ka kula da raken wanda ruwa ba zai dinga mishi yawa ba Sai ka samu ka buɗe hanyoyin da ko da anyi ruwan sama ya sauka a kan rake, ka ga ruwan sama daga sama ya ke zuwa ba ka isa ka hana shi ba, sai ka samu hanyan da zai ringa fitowa yana fita yana tafiya cikin kogi ko yana tafiya cikin kwargwaro. kana buɗe hanya yayin da ka buɗe hanya zai tafi zai sauka ya tafi cikin fadama ko a yanda ya kamata To yayin da ka samu wannan abun, ka ga lokacin ka huta ka fara samun hanyan da zaka ceci raken ka daga zazzaɓi daga kuma ciwuka. Amma dai tabbas wannan ruwan da yayi yawa ka gani za a samu zazzaɓin rake za a samu ciwon rake a wannan lokacin. Shiyasa ba yawancin masu shukan rake za kaga suna shuka rake da wuri ba sosai farkon damina saboda akwai lokacin da idan ka shuka ruwa an fara ruwa ba sosai ba to yayin da ruwa yayi yawa sai su zo su fara shukan rake saboda ba su son ruwa ba su son ruwa sosai ya ma raken yawa yayin shine za su fara shukan rake a wannan lokacin. yayin da suka fara shukan rake a wannan lokacin ka ga rake zai kasance ya samu ruwan da yake buƙata a wannan lokacin ruwa ba zai mishi yawa ba, ba zai mishi komai ba shiyasa aka ga rake Shi yasa za ka ga rake ya na fitowa sosai ana samun abinda ake buƙata a wannan lokacin.

sabobbin hanyoyin fasahar noman rake a cikin wannan najeri a cikin kudancin a cikin najeriya wato shi sabobbin hanyan noman sabon rake yana da yawa ka ga a tun da muna noman rake ne a gona mu zo mu shuka da hannunmu da ƙarfinmu idan muka shuka ya fito za mu zo mu yanke da ƙarfinmu da wannan abun yanxun kuma da duniya ya cigaba an zo an ƙirƙiro abubuwan da yakamata mutane su yi amfani da shi wajen noman rake ka gani muna da mashina damuke noman rake da su muke aikata muke noman rake da abubuwa da dama wa'inda mutane suke aiki dashi sosai ka ga na farko akwai injin da zata zo tayi dasa maka iri idan ta dasa maka iri ka gani za a shuka rake na farko kenan rake zai za a shuka rake akwai injin kuma da zata zo ta ringa ba ma raken ruwa tana dubo tana kana zuwa da ita ka haɗata ta ba ma raken ruwa yayi da raken ya fito kaga a lokacin an samu abinda ya dace na biyu kuma akwai injin da za ta zo ta ringa cire maka ciyayi idan sukayi yawa a wajen noman raken na uku kuma akwai injin da za ta zo idan raken ya girma duk bayan ka yi wa'innan abun idan raken ya girma ka gani kan buƙatan azao a yanke maka toh a nan gurin akwai sabuwan fasahan da aka buɗeta wanda za ta zo ta yanke maka rake zaka ɗauko abubuwan yanke rake zata zo dashi injin ita daman abinkawai da ta iya kenan ta zo ta yanke maka rake kaman yanzu da aka samu tarakta a wajen yin noma da wajen yn abubuwa wannan injin tana da amfani sosai ta mugun taimakon mutane wajen yin noma shima haka sabobin noman rake an samu wannan abun wajen yin noman rake aboda mutane su samu sauƙin abubuwan da yakamata su ringa yi a wajen noman rake shiyasa muke da sabobin fa sabobbin fasahan da zaka noma rake wanda ba zaka wahala ba sosai musamman ma wajen shuka raken ka gani yanxu ka samu injin da ka shuka kaga da ana amfani da ƙarfi ne yanzu ka samu abinda zaka girbe da ana amfani da ƙarfi ne yanzu duk abinda za ka yi duk akwai abubuan da za su dinga yi inji tana yi waƴansu abubuwa na yi akwa sabobbin fasahohin da aka nimo wanda za ka shuka rake cikin sauƙi

Rake na bada gudummawa sosai a wajen tattalin arzikin Najeriya. Saboda yayinda aka shuka rake aka ciro shi daga gurinnan da aka shuka shi, kaga za a akai ma mutane yayinda aka kai ma mutane kagani su kuma a lokacin ne za su siya yayinda suka siya za suje su kasa shi a kan tebir yayinda suka kasa shi a kan tebir, za su samu kudi sosai waɗanda suka siya awajen su za su cire ma dole gwamnati wani abu yayinda suka cire ma gwamnati wani abu kaga za a samu kuɗi suma gwamnati suma mutane sun sama kuɗi za a samu a tafi da shi inda ya kamata a siyar a je a kai shi siyarwa a je a kai shi kamfani a ba mutane a bakin titi su siyar a je a kai shi masana'antu dai dayawa masana'antar siga, masana'antar ethanol masana'antar mazankwaila, duka a kai waɗannan yayinda aka kaishi masana'anta kaga masana'arta shi wani abu ne da suke siyan kayan mutane. Yayinda suka siya kayan mutane sai su haɗa wannan kayan da suka siya su yi shi su zamar da shi wani abu a wannan lokacin. Shiyasa masana'arta duk shekara suna cire ma Najeriya ko suna cire ma gwamnati haraji kaga wannan harajin da suke cire mishi, shi yake kawo ma gwamnati cigaba sosai yake kawo tattalin arziki a kasan ku. Shiyasa za kaga ƙasa, duk ƙasan da ake biyan haraji sosai za a ga ƙasan nan basu basa yin talauci saboda suna cire ma kudin su, suna bada harajin abubuwan da suka yi musamman ma masana'antar rake kaga masana'antar rake da masana'antar ethanol kaga wadannan babban masana'antar siga da masana'antar ethanol kaga wadannan babban kamfani ne babban masana'anta ne da suke sarrafa da suke sarrafa rake domin su maida shi siga ko su maida shi ethanol ko su maida shi mazankwaila A wannan ma zaka iya ganin mutum daya ne ya haɗa wannan kamfanin gabaɗaya da rake da su da um siga da ethanol da mazankwaila duk a wuri ɗaya ya haɗa shi saboda yana da kuɗin da zai iya biya haraji haraji zai biya sosai saboda ya haɗa masana'antu da yawa a waje ɗaya kuma yana samun profit (riba) sosai kuma kaga dole kasa ta amfana da shi kasa ta amfana da shi kuma waɗannan yana cikin tattalin arzikin Najeriya.

Ruwa tana da amfani a wajen shuka rake yayin da ba ruwa a waje ko ba wani abu to ba zai taɓa yiwuwa a shuka rake ba a wajen saboda ba a shuka rage ma sai lokacin da ake ruwa ka gani ruwa kenan tana amfani a wajen shuka rake duk lokacin da aka shuka rake idan ba ruwa raken ba zai taɓa fitowa ba kuma yayin da zaka shuka raken ka gani zaka je ka samu taki ka sa mishi takin zamani da takin gargajiya ɗaya daga cikewan ƙasa yayin da zaka sa su ko duka biyun ko ɗaya daga ciki yayin da ka sa takin zamani ko takin gargajiya ka ga a lokacin ka gama komai ka shuka rake to idan ruwa ya sauka ka gani raken zai fito kuma an fi so a shuka rake a wajajen da ruwa yake zama wanda ruwa za a same shi idan aka yi ruwa yau ka gani gobe ba a yi ba ruwan na nan jibi ba a yi ba ruwan na ɗan nan ka ga to raken za a ɗan samu ruwa a lokacin shiyasa aka fi so a shuka rake a guraren nan kalan ɓarayin fadama fadama ɓarayin da ruwa ke zaune shiyasa shuka rake yana da amfani abu ɗaya dole ka samu fadama idan ka samu fadama zaka sa taki idan aka sa taki zaka shuka rake ka ga gurin na riƙe ruwa ka ga zai fito kaga ruwa kenan yanzu dole ba zai taɓa yiwuiwa ba dole ba zai taɓa yiwuwa ba a shuka rake ba ruwa kuma idan ba ruwa ba taki ba a sa mishi taki ba zai taɓa yiwuwa ba dole ne sai ka samo taki ka samu gurin da ruwa ke zama yanda za a samu abunda ake buƙata a wajen shuka raken ka gani a inda ka shuka raken zai fito yayin da ruwa ya mishi zai fito idan dai ruwa ba a samu ruwa ba sosai to in faɗa maka ko in faɗa muku raken nan ba zai taɓa fitowa ba saboda bai samu ruwa ba amma yayin da ya samu ruwa shine zai fito idan ma bai samu ruwan da yake buƙata ba ruwan yayi mishi ƙaranci to raken nan zai fito ne da ciwo ko kuma ba zai fito ba sosai zai fito ƙarami shiyasa daga ƙarshe zaka ga raken yana zama

Wato shi rake yana bukatar ƙasa mai kyau wato ƙasa da yake riƙe ruwa da abubuwa idan zakayi noman rake, kuma rake ana shuka shi ne gaf da damuna saboda yana buƙatar ruwa sosai ruwanda ya kamata ba ruwa ba sosai yanda yake bu'kata kuma be bu'kata ruwa yayi mashi yawa shiyasa akeso idan za'a shuka rake ake shukashi a gurinda yakeda fadama sosai. saboda yasamu ruwa kuma da yanayin ƙasarda yake buƙata. Bazakazo ka samu kasa ba busheshshe ba kace kawai zaka shuka rake kanaso kayi noman rake toh in baka labari koka shuka kayi wahalan banza don baze taba futowa ba saboda ba ruwanda yake zuwa wajen shiyasa ake so a dinga shuka shi a ɓarayin fadama saboda wannan ruwa yana zuwa barayin shiyasa zakaga duk manoman rake sunfison suje su kama fili a nan wajen su shuka rakensu su sun san amfanin da zeyi musu musamman ma amma anmafi shuka rake lokacin da gaf damina da ze zo kaga a wannan lokacin ka shuka sannan ruwa zezo ruwan sama ga kuma ruwan kogi zaka rinka bashi ruwa sosai yanda yake bu'kata ya amfanu dashi da kuma yanda ƙasan ya ke buƙata. Amma yayinda baka samu wannan abunba kace zaka yi shukan rake me dogon zango kagani kana bukatan ka shuka shi a wajen fadama saboda kasamu wajenda zaka dinga mashi ruwa kana mishi feshin ruwa kana mishi ban ruwa kana bashi ruwa sosai saboda idan baka shuka shi a wajen fadama ba yana samun ruwa rakennan toh in baka labari toh wallahi wannan raken zeyi wuya kaga ya futo saboda besamu ruwanda yake bukata ba shiyasa kasamu gurinda yake rike ruwa sosai da kuma gurinda akwai ruwa shiyasa 'kasan 'kasa kaga a lokacin kasa yana bukatar ruwa zaka shayar dashi ruwa ze amfana zaka bashi taki dama abunda suke buƙata kenan, ƙasa mai kyau da wurinda yake riƙon ruwa da taki dakuma wani abun shine zaka iya shuka rake mai dogon zango anan gurin amma idan kaje kasamu gurin ruwanda be zama ko toh baze taba yiwuwa ka shuka rake mai dogon zango ba anan gurin.

Idan kana so kayi noman rake lokacin da ba ruwa lokacin kaka kenan kaga kana buƙatar lokacin kaka kaga lokacin ba a ruwa ko kuma lokacin sanyi lokacin duk ba a ruwa ka ga kana buƙatar kenan sai ka ma raken ka ban ruwa bayan ka samu taki ka shuka rake a gonan da yake buƙata? a gonan da kake so ka shuka ka ga dole kana buƙata kayi mishi ban ruwa kaga a lokacin da yake buƙatar kayi mishi ban ruwa ba za kaje ka samu abu bane abun ɗibo ba ruwa ana da shi sosai zaka samu ka dinga mishi ban ruwa da shi idan ka ɗibo daga wannan abun ɗibo ban ruwan idan ka samo kaje sai ka feffesa a gurin ko kuma ka bi wannan hanyan mai sauƙi ka sami injinka kaje wurin da ruwa yake taruwa idan ka sa shi zai baka zai janyo maka ruwan daga nan sai a watsa ma raken a lokacin kaga a lokacin idan ka watsa ma raken raken yana buƙatan dama ruwa idan yana buƙatan dama ruwa a lokacin Idan yana buƙatan ruwa a lokacin ka sa mishi ruwa ya riga ya isa so kaga a lokacin ne raken zai fito yayin da ya fito raken ka gani yayin da ya fito raken shikenan ka gama abunda kake so kayi sai ka cire shi kuma shi lokaci damina to idan kana so ka suka rake lokacin ne ya fi maka sauƙi wajen shuka rake saboda lokacin akwai ruwan sama da yake saukowa to a yayin da ruwan sama ya sauko a lokaci da kake shuka rake ka gani baka da buƙatar yi mishi ban ruwa ballantana kazo kana wahalan ɗebo ruwa daga kogi ko daga rafi ko kana sa inji yana janyo maka kana ba ma shukan nan da kayi na rake ka gani lokacin ne Allah yana sauƙar da ruwa bayan kwana ɗaya kwana biyu zai sauƙar da ruwa kaga lokacin da ka shuka rake rake yana buƙatar dama ruwa ka gani lokacin ruwa zai sauƙo daga sama zuwa gunnan idan ya sauƙo daga sama zuwa gunnan zai ba ma raken raken shima zai sha ruwa ƙasa zai samu ruwa ka ga lokacin da ƙasa bata samu ruwa ba shine ruwa yana tsotsewa ya koma ƙasa yayin da ya

Watau shi yanzu yanda ake samun ruwan sukari a cikin rake ka ga na farko ka ciro raken ka daga gona kana buƙatar kaje ka matse shi za ka kai a matse maka shi a cikin inji ko kuma zaka matse shi da kanka idan ka matse shi da kanka a lokacin ne zaka fitar da ruwa ruwa ka gani ka fitar da ruwan raken a lokacin yayin da ka fitar da ruwan raken shine muke kira watau wannan ruwan sukari yayin da ka samu wannan ruwan ka ga kana buƙatan to yayin da ka samu wannan ruwan da aka matse maka kaga ka sami wannan ruwan sukari kaje ka sha kuma shi wannan ruwan sukarin na cikin rake yana da amfani sosai a lafiyan ciwon mutum dama malaman asibiti sunce mana] rake ruwan sukarin nan na rake idan kana sha yana da mugun amfani a cikin ciwon mutum a cikin jikin mutum saboda akwai cutukan da kake fama da su wanda baka sa su ba wannan ruwan sukari da ka sha yana zuwa yayi maka lafiya yana zuwa ya wanke wa'innan cutan da suke ka gani a lokacin da mutum idan bai da lafiya aka ce mishi ya daina shan suga ka gani a lokacin a lokacin zai iya amfani da wani abun da ake ce mishi mazarƙwaila ko kuma akwai da rake ake musu to da rake ake sarrafa musu a fitar musu su ma da suga da zasu iya sha don kasan mutum idan aka ce maka bai da lafiya inji malaman asibiti sukan hanashi shan wannan abu sukan hana su shan wannan abu yawanci basa hana su shan ruwan sukarin nan na rake saboda yana da amfani sosai a lafiyan jikin mutum shiyasa zaka gani idan suka hana su ko da ma sun hana su shan wannan ruwan sukarin raken toh da wannan ruwan sukarin raken za a je a samo a haɗa mishi wani a haɗa mishi wani abu wanda zai samu ya amfana da shi shine ake haɗa musu kalansu mazarƙwaila ko kuma zaka ga an musu wani suga suga wanda shi daban yake wanda kai baza ka iya sa wa ba amma su ance musu su sha saboda lafiyan su an han su shan wannan sugan to da wannan ruwan sukarin ake samu ake haɗa musu suma saboda su samu abunda suke buƙata a ciki

Muna samun abubuwa daban-daban daga cikin rake kuma yana da amfani sosai a cikin rake kaga shi wannan rake idan ka tashi kana shan rake ka gani muna samun abu na ɗaya shi wannan rake shi dai rake ɗin shi wani sinadari ne kaman za kace mishi ruwa Ba ruwa ba saboda shi zaka gani ruwa ne idan kana sha idan aka matso shi zaka gani ruwa ne amma ruwa daban yake wani ruwa ne da yake da zaƙi sosai shine ka gani ana samun amfaninshi a cikin jikin mutum yana ma mutane amfani daban-daban a jiki mutum yana ƙara mishi lafiyan ganin ido da lafiyan rayuwa da lafiyan wa'insu abubuwa da dama shiyasa zaka ga dayawan rake ba ana shan shi bane don haka nan don yana da fa'idoji da amfanuwa daban-daban a cikin jikin mutum saboda zaka ga mutum idan ya sha rake za ka ga ko yaushe yana cikin um yana cikin lafiya yana cikin ƙoshin lafiya kuma rake yana ƙara ƙoshin lafiya sosai musamman ma a lokacin da ka tashi kana jin yunwa ka dawo daga makaranta kana jin yunwa kaga wannan amfanin shi to in kaje ka sha rake a lokacin nan zaka ga ya ƙara maka kuzari da ƙarfin abu ya ƙara maka wani ƙarfi a jikin ka saboda a lokacin ka sha wannan raken ya ƙara maka ƙarfi sosai a jikin shi ka ga yana da yana da amfani kenan a cikin jikin mutum a cikin wani abu amma idan kace baza ka sha shi ba kaga a lokacin baza ka samu ka zauna kana da jin uban yunwa kaga idan ka sha shi na farko zai ƙara maka kula maka da ciwon lafiyanka da kuma abubuwan da ƙara maka ƙarfin gani da kuma wanke maka hanta da wa'insu abubuwa na ciwon na jikinka shiyasa yana da daban-daban fa'idoji da amfanuwa na rake mu baza mu san amfanuwa da fa'idojinsa saboda malaman asibiti ne yawanci suka san amfanin rake a cikin mutane da abubuwa.

Tsarin girbe rake yana da tsari sosai wajen girbe rake a da muna amfani fa adda ko wani abu wajen girbe rake zaka je ka samu rake yana tsaye bayan ya fito ya tsaya kaman sanda kaman shuka haka kaman kalan su masara idan sun fito kaga a tsaye ne zaka je ka gansu zaka same su idan ka ɗauki addan ka ka gani zaka samu can ƙasa can ƙasan raken zaka samu ka yanka shi kaga a lokacin zai faɗo ƙasa idan ya faɗo ƙasa za a samu ko ina ka gama yayyankewa na ko ina da kake buƙatan ka yanke ka cire shi daga gurin zaka samu ka tattara shi waje ɗaya yayin da kenan ka tattara shi waje ɗaya sai ka ɗaure shi a cikin abun sai ka ɗaure shi ya zama waje ɗaya yayin da ka ɗaure shi ya zama waje ɗaya sai ka sa shi a cikin moto idan ka sa shi a cikin moto za kaje ka sayar ne a haka idan kaje ka yanka wa mutane suka siyar kaga a lokacin da ka sha lokacin da ka yanka wa mutane suka zo suka siya suka sha yana ƙara musu wani amfani a cikin jikin mutum yana ƙara musu lafiya da kuzari da komai da komai da ake buƙata a cikin rake yana ƙara musu lafiya sosai na inda baka tsammani kaga na farko ka siya musu da wannan yana ƙara musu lafiya yana ƙara musu ƙarfin gani yana ƙara musu wasu abubuwa dai bayan wannan wa'insu kuma za a je a tafi da su wajen da za a sarrafa su musamman za a je a sarrafa su wajen yin mazarƙwaila kaji na farko na biyu za a je a sarrafa su wajen yin suga kaga idan aka sarafa shi a wajen yin suga zai yi amfani a nan gurin zaka je um baza ka taɓa shan wani abu ba sai yana da tasting (ɗanɗano) saboda tasting ɗinshi ne za aje a sarrafa shi wajen yin suga na biyu na farko na biyu za a je a sarrafa shi wajen yin mazarƙwaila ka ga mazarkwaila shima yana da tasting idan ba suga kaga za ka iya amfani da mazarƙwaila kaga zai maka duk ɗan adam yana buƙatar wa'innan zai musu amfani sosai saboda sune ake amfani wajen mahaɗi abubuwan da ake sha na amfanin ɗan adam a rayuwa

Mahimmancin rake a Arewacin Najeriya ka ga rake tana da mahimmanci sosai a Arewacin Najeriya saboda gurin ne akwai filaye akwai fili da mutum zai shuka rake wurin da ruwa yake zaune ka gani a lokacin ne mutum idan ya shuka rake ya gama rake ta fito ta yi girma ya zo ya sare ta ya nannade ta ka ga a lokacin shi ya sa a Arewacin Najeriya za su samu tattalin arziƙnsu zai ƙara haɓaka saboda yana daga ɗaya daga cikin tattalin arziƙin Arewacin Najeriya rake saboda a lokacin da idan mutum yayi shuka rake ka ga yana buƙatar tattalin Arewacin Najeriya kuma amfani da rake wajen abubuwa sosai wajen sha'anin buki ko wajen zama ko wajen mutane idan suna zaune taron mutane ana amfani da rake don sa nisha a wannan lokacin sosai saboda rake yana kawo nishadin da ba ka taɓa tsammani a rayuwarka saboda shi wani sinadari ne na daban musamman ma lokacin da za a ce za a yi buki za a zo a hada wani na dan kwana daya kawai za a siyo rake mai ai ta sha ai tasha ka ga a lokacin za a samu nishadi a wannan lokacin na shan rake waƴansu za su yi ta sambatu suna wani magana akan wani abu saboda tsananin zaƙin wannan raken shi yasa a Arewacin Najeriya rake tana daga daya daga cikin?.... tana daya daga cikintattalin arziƙin Arewacin Najeriya saboda a Arewacin Najeriya rake ya fi yawa a nan an fi noma shi a nan saboda su Arewacin Najeriya suna da ƙasa da suke noma rake sosai Allah ya ba su wadatun ƙasa da za su noma rake sosai shi yasa a lokacin da Arewacin Najeriya har aka samu ba a noma rake ba sosai zaka ga duk duniya ne rake babu ne saboda ɓarayin ne akwai fili akwai guraren da ruwa ke riƙe rayi, akwai gurin da rake akwai gurin da ruwa ke zama sosai a gurin ɓarayin ɓarayin bakin kogi ko wani abu ka ga a lokacin

A a Arewacin Najeriya rake tana mugun taka rawar gani a Arewacin Najeriya saboda a lokacin ne da idan an fito da rake daga Fadama da aka ciro ta gurin da aka shuka ta wato kenan ka gani a lokacin ne mutum zai zo ya kasa rake ya kasa rake a lokacin ka ga za a samu zai samu kudi da yake buƙata wanda zai iya sayan wannan abin zai iya sayan wannan abin ya kasa rake mutane daga Arewacin Najeriya ko daga wadansu wurin ko da ba a Arewacin Najeriya ba amma dai ma... mafi yawanci a Arewacin Najeriya za su zo ka gan su suna zuwa suna ba shi wannan kuɗin idan suka ba shi wannan kudin shi kuma zai amsa zai dauki wannan raken ya ba su ka ga a nan gurin ya samu sana'ar da zai tsaya da ƙafar shi kuma wannan raken yana kawo arziƙi sosai yadda ba ka tsammani saboda yana kawo arziƙi da yana kawo arziƙi yana kawaoalbarkar arziƙi saboda ka tsaya da ƙafarka ka tsaya kana neman kudinka sosai kuma ba ace ka je ka maula ba ko ka je gun wani ka je ka yi noma ka ciro shi ka zo kana sayarwa ka siyarwa wannan shi ma ya je ya sayar ka siyarwa wannan shi ma ya je ya siyar ka ga ka samarwa wadannan hanyoyin sana'o'i shi yasa ana bada shawara a game ga wannan rake duk rake yana da amfani sosai a Arwacin Najeriya. Saboda shi yana daya daga ciki tattali mai kawo yana daya daga cikin abubuwan da suke kawo mana kudade a cikin Arewacin Najeriya shi yasa yake da amfani sosai a ɓarayin Arewacin Najeriya amfanin shi da yakew da shi wanda murtum ba zai tsaya ya lura da su ba sai wanda yake cikin Arewacin Najeriya saboda yayin da mutane suka ciro rake daga gona ka gani za a je a sarrarfa shi ka ga bayan an je an sarrrafa shi ka ga an samu waƴannan kuɗaɗen da ake buƙata wajen da za a kashe su, wajen da za a yi amfani da su shi yasa rake take mugun taka rawar gani a Arewacin Najeriya saboda tana da ɗaya daga cikin kuda... tana daya daga cikin fa'idoji da abubuwa na samun kudi a Arewacin Najeriya.

Rake yana da amfani ne sosai a jikin mutum shi Rake shi rake wani abu ne shuka ne da idan aka shukata ya foto yana da amfani sosai bai da illa cikin jikin mutum shi ya sa ba a cika samun rake ba sosai sai a arewacin Nigaria yayin da aka samu rake a arewacin Nigaria yana da amfani sosai game da ciwon layu kama da lafiyar mutane ga shi shi baida wani illa sosai a cikin mutum saboda da yana da illa za a ce ka dena shan rake in kana fama da kaza kodan abu yake faru duka abi ya faru amma tunda nake Arewacin Nigaria ban taɓa ganin ance rake yana da ciw yana da illa kaza ab ka dena sha saboda za ka samu kaza sai dai ma a ce kana fama da ciwo kaza sai ace maka k sai a ce maka ka sha rake yana maganin ciwon wannan abun kuma shi ga shi abu ne da yake da daɗi sosai koyaushe zaka iya shan shi fiye da yadda baka tsammani za ka sha shi a koyaushe da kake buƙatan shi ga shi shi ba a bada limit ɗin da za a sha kawai idan ka samu dama kasha amma dai abinda na sani a game da rake be da illa sosai kuma binciken da ja na yi na duba a cikin game da shan rake shi Rake bai ka bai da wani illa a wajen shan sa sai dai tana da amfani ma sosai amfanin da wa'yansu basu san maye shi ba shi ya sa kaga yawanci 'yan Arewacin Nigaria ba su fama da ba su fama da wa'yansu ciwukan saboda shi rake idan kana? saboda an fi noman Rake a wurin kuma 'yan Arewacin Nigarian yawanci yawanci sana'o'insu kenan na Rake na wani abu ka ga kenan a lokacin da ake ake akiin shuka shi a ciro ta a amfani da shi a zo a siyar a wannan abun ka ga wanann lokacin za a samu abinda ake buƙata a cikin mutum ka ga shi ya sa mutum ba za a ce yana fama da da ciwo kaza ba yana fama da ciwo kaza saboda ya kula da kassa a lokacin nan shi Rake bai da wani illoli game da ciwon lafiya sai dai ma yana ƙara ƙarfi da abubuwa kuzari yana rage ciwuka ma a jikinka wa'yanda baka sani ba da wa'yanda ka sani yana rake ciwo shi ya sa bai da wannan illa da mutane suke da zaka guje shan shi amma shi daɗin abin ma yayin da ka je ka je ka je sai rake idan ka ga ba za ka iya cirewa da haƙorinsa ba da haƙorinka ba don ka samun ko don haƙorinka ya riga ya karye ko haƙorinka yana ciwo ka ga ba za ka iya sha shi da nan ba to za ka iya kai a matse maka saboda ka samu lafiya shi ya sa a wannan maganar tattaunawa da neke Rake baida wani illa a cikin Arewacin Nigarian

Rake yadda ake shukar Rake da amfanuwa da shi a arewacin Nigaria farko dai yayin da ka tashi shukar Rake za ka samu fili da ya kamata ka shuka Rake za ka samu filin da ruwa wurin da ruwa yake zama ɓarayin ɓarayin fadama ko luɓa wurin da ake ce luɓa shi ne wurin da ruwa ke zama yake yawan zama be guduwa yayin da ka samu gurin nan ka ga na farko ka samu fili sai na biyu kafin ka dasa Raken wurin yana zaka duba ka ga wurin yan buƙatar taki ko bai buƙata yayin da yake buƙatar taki za ka je ka sa mishi idan be buƙata to shikenan ka gama abinda kake so ka yi sai ka ɗauko irin Rake idan ka sami irin Raken wato kan Rake sai ka zi ka haƙa rami idan ka haƙa rami sai ka dasa yayin da ka sa ta shi kuma zai zo yayin da idan ka dasa shi ka ga lokacin ka da shi zuwa kwana ɗaya kwana biyu idan anyi ruwa daga sama ka ga ze fito zuwa sati ɗaya kuma ko mako haka idan akai ruwa daga sama zai fito yayin da idan ya fito to a lokacin kana da damar da zaka bar shi ya fara girma a hankali a hankali har ya zo ya girma idan to lokacin da ba a ruwan sama ne ka ga za kai mishi barruwa wato barruwa shi ne ka samu Injinka ka zo kana feshi da shi ko ka samu abin ɗebo ruwa kana watsawa to ka ga a lokacin ne za a samu abinda ake buƙata to yayin da Raken ya samu wannan abin zai foto a hankali a hankali cikin kwanciyar hankali ba wahala baka da wahala saboda kana kula da shi idan yana buƙatar taki zaka sa mishi idan yana buƙatar duk zaka sa mishi ka ga bayannan Rake ya fito sai yanzu kana buƙatar ka je ka cire Rake ka gani zaka samu mutane sosai za a je ko za ai amfani da hanyar da muke amfani da shi ta da ne? ko na yanzun? duk yadda kake buƙata ka je da mutane ka ciro idan aka ciro ka sa a Inji ko kuma ka yi da hannu ka sa yayyanketa aka ciro ta aka ɗaure ta ka ga yayin da aka ɗaure ta za a ja akai titina wannan idan zai siya a wannan titin ne zai siya ,wannan idan zai siya a wannan titin ne zai siya idan kuma za a tafi da shi kamfani ne zai siye za a tafi da shi amma yadda ake saida Rake akan titi wa'yansu suna ƙaƙarewa idan suka samu wuƙa za a ƙanƙare wannan baƙin abida ke cikinta na Rake sai ka zo mutane su riƙa siya a wannan lokacin

Sababbin Hanyar sabo Sababbin Hanyoyin da Ake Noma Rake Ake Sarrafa Rake a Arewacin Nigaria. Ana sarrafa Rake ne wajen abubuwa da dama yayin da aka ciro Rake daga fadama ko gurin shi Lambu idan an ciro shi daga nan wurin ka ga za a sarrafa shi za a je akai Kamfani kaza za a kai waje kaza za a kai bakin titi za a kai dai abubuwa wurare da dama yayin da aka kai Kamfani kaza an kai Kamfanin da za a tace Rake ka ga na farko za a matse Rake na farko kenan na biyu za a kai Kamfanin da za ai Suga na biyu na uku za a kai Kamfanin da za ai mazarkwaila to yayin da aka kai Kamfanin da za a tace Rake ka ga ankai Rake ne a sanda yayin da aka kai Rake a sanda kaga ni za a je a sa shi a Inji yayin da aka sa shi a Inji za a matse ruwan Raken yayin da aka matse ruwan Raken zai fito sai a barshi a nan wurin shi kuma yayin da aka kai Kamfanin Rake Kamfanin Suga ka ga za su je su kai me? yayin da aka kai za a matse shi ma ruwan Raken yayin da aka matse ruwan Raken sai su sarrafa shi su mai da shi Suga ko kuma yayin da aka kai Kamfanin Mazarkwaila yayin da aka kai Kamfanin Mazarkwaila ka ga za matse ruwan idan suka matse ruwan ka ga ni kuma za su narka shi yayin da suka narka shi za su mai da shi har ya zama su maida shi Mazarkwaila ka ga a wannan lokacin da suka da suka maida shi Mazarkwaila ka ga ni an samu daga Rake an sarrafa shi ya koma wani hanyoyi ka gani wa'yannan hanyoyin da aka sarrafa shi aka koma da shi zai kawo tattali zai kawo kuɗaɗe a arewacin Nigaria kuɗaɗen da mutane suke buƙata a ringa canja mutane mutanen da suke buƙata idan mutum yai aiki za a bashi wannan kuɗin wannan zai yi idan an yi aiki a Kamfanin nan kaga za a biya shi kuma idanaka je aka siyar shi ma za biya shi ka ga a nan za a samu riba a Kamfanin nan kuma za a taimaki mutane da basu da sana'a rashin yawan kalar wa'yannan abubuwan da ake sarrafa Rake a cikin arewacin Nigaria yana jawo ma Nigarian naƙasu da rashin aikin yi a arewacin Nigaria shi ya sa koyaushe ba a so wannan Kamfanin ya zo ba ai aiki ba ko ba ai wannan ba don za a samu muguwar matsala a wannan lokacin

Iilolin da Rake yake haifarwa wajen shuka shi a arewacin NIgaria na farko ka gani Rake yana haifar da wannan illa ka na farko gurin da ruwa ke zama sosai an shuka Rake a ɓarayin nan yayin da aka shuka rake a ɓarayin nan ka ga ba zai taɓa yiwa ka zo ka gina mahallinka a ɓarayin ba saboda idan ka gina mahallinka a ɓarayin nan da ruwa ke zama kan ciki bacci za ka ga ruwa yana ɓulɓulowa a ƙasa yana fitowa daga ƙasa za ka ga kamar zuwa ya zo daga sama ya zo ruwan nan ya cimmaka ya sama maka wannna abin gidan ta faɗi ka ga a lokacin nan ka ga ba zai taɓa yiwa ba, wannan illa na farko kenan da yake faruwa a wajen shuka rake a arewacin Nigaria ga shi ƙasa shi kuma a ƙasa lokacin da idan aka shuka Rake a gurin ƙasa za a samu abu ne na dace ana samun wani abu ne ƙasa ana samun rashin rashin abu a ƙasar nan rashin girma ko rashin ƙarfi a ƙasar saboda ana friga an taɓeta ana shuka wani sinadari a cikin ƙasar shi ya sa ake samun wannan abun amma dai kafin ka shuka Rake zaka je a nemi ƙasan da kake buƙata idan ka samu ƙasar da yake buƙata zaka shuka a nan amma ka je ka shuka gurin da kasan bai buƙata ka ga za a samu illa abinda ake ake gudu a wajen shukar Rake saboda zai bada illar mahalli idan ka shuka mahalli ka gani gurin da ruwan ke zama ka gani gidan zai zo ya faɗa ƙasa ya zurma an gama gini kana ma gini an haƙa ana haƙa ƙasa za a sa za a sa farkon gini ana haƙawa ruwa na fitowa ana haƙawa ruwa na fitowa ka ga gini ba zai taɓa yiwuwa ba saboda ana haƙa shi ruwa na fitowa da a ce ruwa be fitowa a lokacin shikenan zaka iya gininka yayin da kai gini kuma zai iya yiyuwa ruwa ya fito ka ga za a samu mahallinka da ka shu daka gina a lokacin zai faɗa ƙasa ka ga an samu matsala kenan ka ga ƙasan bata buƙatar ai gini a gurin to yayin da ka samu kuma gurin da ba ruwa to a nan gurin ne ya kamata kai gini saboda koda ka yi gini a lokacin ba zai taɓa faɗawa ba saboda ruwa bai fitowa a gurin amma kai gini a ɓarayin nan ɓarayin fadama-fadama to kana cikin fargaba ne a rayuwanka saboda koyaushe zai iya faɗawa

A lokacin da aka shuka Nigarian aka shuka Rake a arewacin Nigaria ka ga a lokacin ne idan aka shukata ta girma ta fito za a ɗauke ta a tafi da ita kudancin Nigaria ka ga yayin da akan ɗauketa aka tafi da ita kudanci Nigaria shi kuma kudancin Nigaria suna da al'adu kala-kala suna da al'adu kala-kala akwai lokacin da idan za sui biki ko kuma wata kaza idan ya zo a watan suna da al'adar da za sui kaza ko al'adar shan Rake ne ko al'adar wani abu ne suna da al'adu sosai wanda za sui a wannan lokacin ne zaka gani idan ma za sui al'ada na shan Rake ne zaka ga an zo musu Rake daga arewacin Nigaria sosai motoci Tirela-Tirela manyan motoci manyan motoci idan suka kawo musu Rake a wannan lokacin a wannan lokacin za su kawo musu Rake zaka gani an zo da shi an ba ma kowa ana ijiye shi kowa zai zo ya sara daga inda yake ya ɗauka ana sha wa'yannan su fito suna rawa wa'yannan su foto suna rawa suna motsa jiki suna wannan ba wani al'adar kenan a kudanci NIgaria kuma ka gani wannan ya taimake su a wannan zuwa da Raken da aka yi ya sa su nishaɗi ya sa su farin ciki ya sa su abinda ake buƙata ka ga dama Rake shi daman abinda yake kawowa yana kawo farin ciki yana kawo sakin layi, yana kawo magana yayin da kake shan shi kuma idan kana shan shi a wannan lokacin zaka ji baka da wanai damuwa kamar an yaye maka damuwa ka fara tunanin abu me daɗi kamar kana shan ka fara tunanin abubuwan da kai masu daɗi shi ya sa wannan lokacin da suke cikin al'adar nan ta shan Rake ko kuma na al'ada daga ciki aka masa Raken da za sui da shi ka ga a wannan lokacin suna jindaɗin suna shan Rake har mutum ma zai taso ma daga gurin shan Rake ya fara yana rawa yana santin shan Rake yana rawa yana santin shan Rake ka ga wannan da aka kawo Raken nan shi yai mugun shi ya kawo tasirin yin wannan fitowa kai rawa saboda kana cikin nishaɗi shi ya sa Rake yana kawo nishaɗi sosai yanda baka tunani abinda yake kawowa Rake yana mugun taka rawa a Nigaria gabaki ɗaya ma sosai arewacin Nigaria, kudancin Nigaria duk dai yana kawowa amma inda ake shukata shi ne arewac

Rake tana mugun taka rawa a kudancin Nigaria yayin da aka ciro rake daga arewacin Nigaria aka kaita kudancin Nigaria ka ga Rake lokacin da aka cirota aka kaita kudancin Nigaria matasan wurin gabaki ɗaya za su zo su siya yayin da suka siya wa'yansu za su kasa Rake akan tebur wayansu kuma za su kasa Rake za su ɗauki Raken ne suna tafiya titina-titina duk inda akwai mutane za su tsaya kilan wannan mutum ya ga Raken ya bashi sha'awa yana buƙatar Rake yana jin ma yunwa ƙila a wannan lokacin ka ga a wannan lokacin zai siya yayin da ya siya zai kashe mishi wannan yunwa yayin da ya kashe mishi wannan yunwa ka ga me Rake ya samu kuɗi shi ma wanda ya siya ya samu ya ci ya samu ya ƙoshi ya ɗan rage yunwa dake cikinsa ya ƙoshi ya ci gaba da sana'arsa ka ga wannan Raken ta mugun taka rawa a ɓarayin ne kuma yayin da mutum ya ɗauko Rake a Baro ko kuma ya kasata akan titi ko kuma ya ɗauko shi yana riƙewa yana tafiya da shi ka gani dole zai samu ya ƙanƙare Rake wato ƙanƙarewa shi ne ya cire wannan baƙin ko jan abinnan na Rake ko ya fere ta daga cikinta ya dawo ana ganin fari ba baƙi ba saboda Raken tai kyau ka kula da sana'arka yadda mutane zai ba su sha'awa su zo su siya tun ka ga tsafta yana daga cikin kawo kawo hanyar ci gaba a sana'anka ka ga yayin da ka cire ta ka ƙanƙare ta ko ka fere ta ka ga lokacin ka cire mata wannan abin ka ga zai dawo yai kyau mutane duk wanda ya gani zai yi wuya ka wuce gun mutane ba su tsyar da kai ba sun siya saboda sun ga tsaftar da yake ciki da kuma abin ko kuma idan ka kasa ne akan titi ka ga kowa ya zo wucewa idan ma bai niyyar shan Raken ba ya ga tsaftar da yake ciki zai ce bari ya zo ya siya ma iyalinsa ka ga a wannan lokacin ya siyamma iyalinsa shi ma zai samu farin ciki ita ma zata samu farin ciki kai ma da ka siyor za ka samu kuɗin da zaka samu ka kashe ka ga wannan an samu hanyar ci gaba da wannan abin kuma shi Rake yana magance yunwa sosai saboda loakacin da kake jin yunwa ka dawo makaranta ka je gida ba a gama cin abinci ba ka ga a lokacin kana buƙatar Rake domin ka?

Rake tana kawo lokacin da kake yarinta idan ka sha Rake akwai abubuwan kai ka faɗa ko kuma ka faɗa wani abu idan ka siya Rake ka sha saboda a lokacin da idan ka sai rake ka sha kana kana yarinta ba za ka san ana abubuwan amma da yawa daga cikin idan mutum ya sai Rake yana cikin yarinta zai ta sumbatu yana faɗin wa'yansu magana da ba za su taɓa yiwuwa ba ya ce Rake ya fi komai a duniya saboda ya ga ya fi komai zaƙi a cikin abinci shi ya sa ka gani a kudancin Nigaria ka gani idan mutum ya sai Rake ko yaro ya sai Rake ko Babba ya sai Rake idan mutum ne yana cikin yarinta a wanna lokacin zai yi ta wa'yansu maganganu da bai tashi ba a wannan lokacin ka ga Rake ya kawo mishi ya yi sumbutu ya faɗi wa'yansu maganan da bai dace ba a cikin wannna lokacin shi ya sama idan kana shan Rake ba a cika baka bu ba saboda ance idan aka idan anji kana magana ma a lokacin za a ce duk ƙarya ne dis santin Rake ne ya kawo saboda Rake yan ɗaya daga cikin abubuwana da suke abubuwan da suke da daɗi a kudancin Nigaria kuma yake taimaka musu wajen yin sana'a kuma yake ƙarfafa musu yin sana'o'insu shi ya sa Rake ba abinda za a ce mishi sai dai ace mishi ya gode an gode mishi saboda yana yana yana saukar da raɗaɗin wahalar aiki da yake ciki kamar yanzu ne a kudancin Nigaria mutum yana cikin shago yana ɗinki sai ya ji ya gaji sosai ya ji ba abinda yake ganewa to in tabbata maka haƙiƙa yaje ya samo Rake a wannan lokacin ya sha to zai ji kamar an dawo mashi da ƙarfinsa ne zai ji kamar an dawo masa da ƙarfin yin ɗinki ne zai ji ba abinda yake damunsa ya gani Rake a wannan lokacin ya cire mishi ya cire mishi wannan wahakar da ƙuncin da yake ciki kuma yana kawo farin ciki da nish da nishaɗi a cikin rayuwarka saboda yayin da ka sai shi? ka siya raken ka sha zai kawo maka daɗi rayuwa zai kawo maka ka kasance wa'yansu maganganun baka san ma kai kake yin shi ba ko ba kai ba ne shi ya sa Rake yana mugun taka rawa a cikin kudancin Nigaria gabaki ɗaya saboda yayin sana'ar shi me daɗi ne sana'arshi ba cutarwa ba wani abu ne sai dai ɓata waje idan mutum ya sha bai tara ba yaje ya sa a kwando ka ga za a samu wajen ɓata wuri

To hanyoyin gargajiya da kuma na zamani na sarrafa Rake a Kudancin Nageriya shi hanyoyin gargajiya, shi hanyoyin gargajiya na sarrafa rake a Kudancin Nigeriya ka gani na farko da ana sarrafa Rake ne, ana matse shi ba tare da inji ba, ba za’a sa a inji ba za’a matse shi za’a bi ta wata hanya a matse shi sannan idan aka matse shi kaga har za’a ciro ruwan sannan a sami abu a tace ruwan idan aka tace ruwan rake sai a bawa mutane su sha amma hanyoyin na zamani na sarrafa Rake ka gani yanzun komi yazo cikin sauƙi ba sai ka wahalar da (energy) ‘yanajin ka ba duk abinda da ba za kayi yadda abinda baza iya ansa inji zai iya ko yanzu aka ciro raken ne daga no daga gona yayi da ka ciro rake daga gona zaka sa hi a inji yayin da kasa shi a inji zai matse rabon zai matse ruwan Rake idan ya matse ruwan raken a lokacin akwai abinda zaka sa a ƙasan zai zubo ruwan yayi da ruwan ya zubo zai faɗa cikin wannan abun da kasa a ciki zai ta zuba har ya zamo ka gama matse wannan raken ɗin yayi da ka gama matse wannan rake in ɗin sai aje a sarrafa shi ta waɗansu hanyoyin da dama wato za’a iya sarrafa shi ta hanyar yi siga ko ta hanyar yin mazankwaila ko dai ta hanyoyi da dama waɗanda mutane suka sani da kuma waɗanda basu sani ba to ahh a a Kudancin Nageriya ana amfani da hanyar nan saboda yawanci sunfi mu wajan tace Raken sosai saboda nan ma’aikata da yawa yafi a kudancin Nigeriya saboda yan kudu sunfi mu yawancin ma’aikata shiyasa daga arewacin Nigeriya sun kawai sun iya nomawa ne, idan suka noma za’a je a kai kudu, Kudu kuma za’a kai gun ma’aikata idan aka kai musu gun ma’aikata kaga sunfi mu ma’aikata sune zasuyi aikin yayin da sukai aikin suka tace taken suka cire komai sai su sa shi a cikin buhu ko su sa shi a cikin abu sai su dinga siyarwa, kaga wannan abun zai kawo mana ya kawo mana cigaba a cikin Nigeriya gaba ɗaya da arewacin da kudancin saboda dole sai da Arewacin sannan za’a sami kudanci shiyasa ba abun da za’a ce sai au.

Wato yadda ake shan Rake tsakanin birni da kuma kankara to ka gani yadda ake shan Rake a karkara daban yake da yadda ake shan Rake a birni yayin da aka ciro Rake kankara Yayi da asi Yayin da suka zo suka suyi Rake daga wurin da zasu siya ko daga gona, um Yan karkara zasuje gona ne su suyo rake yayin da suka suyi shi, shi wannan ba zasu zauna su gyara raken ba su gyara shi sai dai a lokacin ma da suka ciro shi a lokacin zasu fara sha suna shan abu basu san akwai cuta a raken ba ko ba wannan abun kuma kaga an ce tsafta yana daga cikin abinda mutum ya kamata ya fara kiyaye kafin yasha Rake ka gani yanzu da suka ciro shi a gona 'yar karkara Yan karkara zasu zo kawai su ƙal su fara sha ne ba tare da sun cire sun kankara shi ba ko sun fere shi duk wannan abun bakin su ne da hakorin su zai yi aikin nan zai zo ya fere shi, zai zo gwadze shi, zai zo ya fara sha da bakin sa, yana cirewa da hakorin sa yana tattaunawa yana shan zaƙin ruwan yana tafiya yana zuwa ciki abin sa to kaga a wannan an samu zai iya yiyuwa akwai Rake yana da da wani cuta ko yana da wani abu amma Rake baida wani cuta shiyasa suke shan shi a haka kaga bambanci, kaga su kuma yan birni yayin da aka kawo musu Rake zasu fara zasu bada a kankare musu Raken yayi da suka aka kankare musu Raken zasu zo ko a kankare musu ko a fere musu kaga wannan an tsaftace musu su sannan ko a sami Wuƙa a daddatsa musu, a yayyanka musu bayan an fere ko an kankare wayansu ma wayansu sunfi so ma aje akai a tatse ruwan waɗanda basu da karfin hakori sai a tatse musu ruwan sannan su sha sunfi son ruwan kaga kuma yan birni yayi da aka kankare musu ko aka fere musu, sunfi so ma a fere musu yawanci a sa musu a leda kaga a wannan idan ka fere kasa musu a leda ka inganta kasuwar ne zaka ga daga wurare ana zuwa ana siya saboda an san meye kake kuma ko nawa kace za'a siys a lokacin saboda ka gyara kasuwan ka amma kaga a kankara kawai su sunfi so ma sune daga daji idan suka ciro su sha kawai su sha Daga nan yafi musu daɗi shine ya kai musu amma birni idan baka gyara ba, ba zaka taɓa samun ciniki ba

Yayin da aka ciro Rake a cikin wurin sa kaga za'a je a sarrafa shine ne tayin abin sha ko abin tayin abin sha ka gani yanzu yayin da aka ciro Rake daga wurin sa wurin da aka shukashi ka gani za'a kai kamfani yayin da aka kai kamfani kamfanin nan zasu matse ruwan Raken yayin da suka matse ruwan Raken kaga na farko za matse ruwan Raken sun gama zasu ijjiye shi a gefe yayi da suka ijjiye shi a gefe zasu ɗauki wani ruwan Raken zasu ɗauki wannan shi ruwan Raken da suka matse zasu kai shi zuwa kamfani kamfanin da za'a yi abin sha ko kamfani da za'a sarrafa Raken domin ayi wani abu dashi shine misali ka gani yayi da suka matse ruwan sun kai shi kamfani da za'a yi abin sha to wannan ruwan shi zai taimaka ayi abin sha daga nan wurin na farko sun ɗauke shi sun kai shi inda za'a yi abin sha bayan sun gama aikin su sun kai ma can suma zasuyi aikin su koko kuma su ɗauki ruwan su kai shi inda za'ayi siga za'a yi wani abu kaga a nan wurin sun gama aikin su ko kuma su ɗauki ruwan su kai shi inda za'a yi mazankwaila ko za'a yi wani abun to kaga a loakcin suma za suyi aikin su tunda waɗancan sun gama aikin su komai a cikin aikin Rake ba kowa yake wannan abun ba daga wannan za'a faɗa wannan daga wannan za'a faɗa wannan ba zai taɓa yiyuwa kaga anyi abu gabaki ɗaya a loakci ɗaya sai dai idan kana da tattali kana da kuɗu sosai ne sai ka buɗe kamfani kamar alal misali kana da kuɗi sosai kaga zaka buɗe kamfani babba yayin da ka buɗe kamfani babba a wurin za'a shigo da Raken a tace yaya a matse ta yayin da aka matse ta daga nan wurin sai a koma dashi akai wani ɗaki ah ah tace ta yayin da aka tace ta da nan ɗakin sai a ɗauke shi akwai shima wani ɗakin yayin da aka kai wani ɗakin kaga a lokacin an tace ta a wannan ɗakin sai a kai ɗakin da za'a sarrafa shi domin ayi abin sha a wurin kuma ka gani daga nan ko kuma a ɗauke shi a kai wani ɗakin da za'a yi siga ka gani daga nan ko kuma a ɗauke shi a kai shi wani ɗakin da za'a yi mazankwalla kaga dag nan ka sani hanyar da kuɗi zai dunga shigo maka saboda wannan babban kamfanin da kai zaka dunga samun riba yadda baka dunga tunani kuma zaka rasa zaka ka ra ka samar ma mutane aikin yi an sami rashin aikin yi a cikin al'umma shiyasa kamfani yana ɗaya daga cikin babban abinda ya kamata ayi

A yanayin bincike da mukayi na tasirin noman Rake a kudancin Najeriya game da muhalli ka gani tasirin noman Rake a kudancin najeriya game da muhalli yana da amfani sosai saboda yanzin ba zaka taɓa noma a gurin da ba ruwa, ruwa bai zama kaji baza ka taɓa noma a gurin da ruwa bai zama ba kuma ba zaka taɓa noma ba baka samammishi ruwa idan dai ba a ruwan sama kan gani kuma ba zaiyu kazo ka gina muhalli a gurin da ruwa yake ba gurun rafi ko gurun fadama-fadama bazai taba yuwuwa ka gina muhalli ba a lokaci a nan gurun saboda idan ka gina muhalli a nan gurun to na tabbata maka haƙiƙa sai ya faɗa yayin da ya faɗa kaga an samu matsala sosai saboda kayi gini ne ka gina muhalli domin ka zauna ka nutsu gashi ya faɗa shiyasa ba a cika so a na gini a gurun ba amfi so a shuka Rake ko ai shukan noma a gurin amma anfiso a shuka rake a gurin saboda Rake ne yake buƙatan wannan gurun gurun sosai saboda ruwa na zama kuma kaga zaka ɗibu ruwa ka bashi shiyasa ba a cika so ba a runga gini a nan gurun idan ka tashi gini ka sami gurun da ruwa bai zama shine zaka gina muhallin ka amma idan kaji kasa ruwa gurin da yake zama to a nan gurun za’a samu matsala sosai saboda ruwan saboda ginin zai faɗa shiyasa ka gina muhalli a gurun da ruwa bai zama zai fu daɗi idan kuma zakai shukar Rake ne ka koma gurun da ruwa ke zama saboda yayin da ka shuka Rake kaga Rake yana buƙatar ruwa zaka zo ka janyo ruwa kai mishi feshi, ka bashi kai mishi ban ruwa ko ina ya samo ruwa Raken ya futo ya futo sosai sannan yayin da ya futo zaka je ka samu mutane a ɗaura Raken yayin da aka ɗaure Rakin daga nan gurun sai a tafi da shi inda kake so ka tafi da shi shiyasa yake da mahimman ce a kudancin Najeriya kafin ka shuka Rake kaji ka duba yanayin gurin da zaka shuka Rake da kuma yanayin ruwa na zuwa ko bai zuwa kuma kafin ka gina gida kaje ka duba gurun yanayin muhallin da zaka gina a wurin idan ba haka ba zakai ta asara ne sosai ka zuba kudin ka, ka shuka rake da samun komai

Rake yana wanzuwa sosai a tsohuwar kudancin Najeriya saboda shi Rake baze taɓa rashin wanzuwa ba saboda Rake yana ɗaya daga cikin masu mahimmancin abunda mutane suke buƙata saboda Rake idan lokacin shi ya yi aka shuka Rake aka futo da ita aka fara siyarwa zaka ga kowa burin shi ya cire kuɗi ya siyi Raken nan saboda yasan amfanin shi a cikin jikinsa shiyasa zaka ga me ko yaushe rake yake wanzuwa a kudancin najeriya da kuma amfanin sa da kuma wannan abun shiyasa zaka gani za'a shuka Rake amma idan aka shuka Rake ko ina da ko ina za a shuka Rake saboda ba'a so Rake ya yanke yazo yayi ƙaranci saboda amfanin da yake dashi a gurin mutane dakuma inda za aje a sarrafa shi shiyasa kwata kwata ba'a so Rake ya yanke ake ake yin shi sosai saboda mutane suna jin daɗin shan shi sosai ga amfanin da yake musu a jiki sosai shiyasa mutane basu da burin suga rake su siya saboda yana daɗi gashi ga amfani, gashi yana ɗauke kewa lokacin da kake shan shi gashi lokacin da kake shan shi za kai ta sunbatu bakasan ma kanayi ba saboda tsananin daɗin shan Raken nan shiyasa Rake yake da wani alfarma sosai baida baida daci ko wani abu sai dai zaki kaga a lokacin da kasiya kasha kaji daɗin nan kuma to shikkenan ko kuma akai shi kamfani a sarrafa maka shi lo sarrafa shi a wajan yin sikari ko ko yin mazarkwaila ko kuma yi wani abu kaga kuma sukari yana da wani dandano ne me daɗi Wanda ake amfani dashi idan mutum zai sha abu musamman ma idan mutum zai sha tea ko wani abu ko Kunu ko su wani abu kaga dole zai haɗa shi da sukari wannan sukari ɗin da akayi shi da Rake kaga ni zai fi dadi sosai saboda kasan da abunda akayi kasha abun ma daka shuka da hannunka kaga ni shiyasa manomam mu na shuka rake suke da mugun amfani amm a wannan a wannan barai yayin da ba manoma masu shuka Rake ba zaiyiwu abunci mu dinga dinga shan shi ba da testing ba kokuma wani

Cigaba da masana'artar Ayaba take kawo mana a kudancin Najeriya tana kawo mana tana kawo mana abu ne sosai saboda kaga masana'artar Ayaba tana kawo amfani sosai ah kudancin Najeriya da Najeriyan ma gaba ki ɗaya, saboda a kudancin Najeriya ne ake da kamfanin su sosai saboda yayin da aka shuka Ayaba kasan Ayaba yana fitowa ne kamar bishiya idan ya fito bishiya kagani zai yi yayin da yayi za'a je a ciro ta daga wannan abun da ake ce mishi daga abun sa da ya fito dashi kaga abun sa yana fitowa Ayaba yana fitowa guda nawane? zaka ga dai ƙwallon Ayaba yana fitowa sosai ah um a abu ɗaya yana fitowa ne sosai saboda shi Ayaba bai fitowa ɗaya bayan ɗaya sai dai ya fito sai dai ya fito a nan ɓarayin idan ya fito a nan ɓarayin zasu fito kaman guda talatin guda ishirin, guda goma guda sha biyar kaga a yayin da suka fitowan nan aka zo aka curo shi idan aka curo shi za'a a ji akai sar akai kam akai masana'arta domin a sarrafa shi wajan yin gari da wajan yin abubuwa da dama kaga shi to kenan Ayaba yanzu dole sai an samu shuka Ayaba sannan za'a iya kai masana'arta domin a sarrafa shi yadda ake buƙata shiyasa ba zai yiyu ba'a samu shuka Ayaba ba azo a samu masana'artar yadda ake sarrafa Ayaba shiyasa masana'arta sarrafa Ayaba yana da yawa a kudancin Najeriya saboda sun fi mu yawa gurin da ake sarrafa abubuwa da yawa shiyasa yana daga ɗaya cigaban da gurun yake kawo wa sosai zai kawo maka kuɗi masana'artar nan da shuka su zai kawo kuɗi shiyasa manoma a wannan lokaci suke jin daɗin sun cire Ayaban su dan sun shuka Ayaba kaman guda goma ne kaga zai fito da yawa, zai futo ɓarayi ɓarayi ɓarayi ɓarayi ɓarayi idan ya futo ɓarayi ɓarayin nan ko a wani ɓarayi za'a samu kaza za'a samu kaza kaga an samu da yawa sai mutane masu masana'arta su zo suyi ciniki su siya a je akai masana'arta domin ah sarrafa shi.

Bincike ya nuna wajan samar da Irin Ayaba a ɓarayin noma shi Irin Ayaba shi yana da wani abu ne da idan kazo shuka Ayaba sai dai kazo ka dasa ko ka samo Irin shi ka shuka amma mafi yawanci amfi dasa ta saboda yafi ne idan ka ciro shi daga wannan bishiyar ka yanko shi zaka zo ka dasa shi yayin da zaka dasa Ayaba shi kuma akwai wuraren da ƙasar da yake so yanayin ƙasar da yake buƙata a wuri ba zaka ɗauko kawai Ayabar daga wurin bane kace zaka zo ka dasa shi ne a wani wuri ba zai taɓa yiyuwa ba sai ka duba wane kalan ƙasa yake buƙata kafin ka dasa idan yana bukaƙar kalar ƙasan nan ne sai kazo kasa mishi amma ba zai taɓa yiyuwa ba kawai ka zo ciro Ayaba kawai daga wani waje kana so ka shuka shi kawai kazo ka dasa shi a wuri bayan baka san ƙasar da yake buƙata ba ba to koda ka shuka shi a wannan lokacin in baka labari ko in faɗar maka ba zai taɓa fitowa ba ko ya fito sai dai ya mutu kai ta wahalar bashi ruwa kana kula dashi ba zai fita ba shiyasa kafin ka shuka Ayaba sai kaje ka duba wane kallar ƙasa yake so ƙasan da ya ke so ka duba daidai ƙasan da ka ciro shi a wuri daidai yake da wannan sannan kazo ka shuka kuma yana mugun taka rawa a wajan halituci duniya na daban daban musamman ma musamman ma tsintsaye da mutane saboda Ayaba shima wani abinci ne mai daɗi mai sa cikin mutum idan cikin ka yasa mesa cikin mutum ya saki Yayin da kaci Ayaba yana kawo amfani sosai saboda shi Ayaba magani ne magani ne sosai wa'yanda da aka faɗar mana wa'yanda bamu sani ba da wanda muka sani amma za'a ja kace yau baka kaza daka kaza za'a ce kaje ka nemo Ayaba ka ci saboda shi Ayaba shi halittar shi na daban ne shima lokacin da zaka shuka shi da lokacin da zaka kula dashi da lokacin da zaka yi wani abu ba kasafai bane zaka dunga gani Ayaba bane a ko ina dole Ayaba yana buƙatar wurin da ya kamata ta shuka shi dan wannan abun shiyasa zaka ga da yawa a kudancin Nageriya ba kowanne ƙasa yake buƙata ba sa an sani ƙasar da yayi daidai da wurin da Ayabar yake nema sannan za'a zo a shuka shi amma idan ba haka ba kazo kawai ka ɗibo shi shuka shi a wurin ai kuwa za'a sami matsala gagarimar matsala zaka zo kai ta kula dashi ne amma baka samun abinda kake nema kuma yana mugun taka rawa a wajan daban daban mutane ne daban daban halitta musamma ma mutane

illolin shuka Ayaba a kudancin Nageriya da yake kawo wa yana kawo illoli sosai idan baka lura da kyau ba zaka zo ka shuka Ayaba ne kazo ka shuka Ayaba baka san yadda ake shuka shi ba, kaga za'a sami matsala da shi shi Ayaba wani abu ne da yake magani sosai kuma yana da illoli shiyasa ba'a cika so mutum yaje yayi abu ba bayan bai da ilimi akan sa anfi so kaje kayi bincike akai ga illar da yake fama dashi kafin ka shuka ga il ga amfanin da yake yi wajan shuka shi zaka ga mutane sunzo kawai sun shuka shi basu duba wajan da ya kamata ba kuma suka shuka shi na biyu kuma wannan ganyan Ayabar yana magani sosai saboda yayin da mutum bai da lafiya a kudancin Nageria za'a ce kaje ka nemo ganyan Ayaba da waɗansu ganyaye idan ya samu kaga zai sa shi yayin da yasa shi zai sa shi a wuta ya dafa shi ya cire dizi ya cire cutar shi ka gani to yayin da kaje za kayi wannan abun wannan illar shi na farko kawai ka ɗauko shi daga wurin baka je ka dafa shi ba ka cire cutar shi kasan za'a sami matsala dole be zai yiyuwa kawai kasa ruwa ka fara sha ko ka fara wani abu shifa wannan wannan ganyan Ayabar kawai kasa ruwa ka fara sha to a lokacin ne zaka samu cutar da ba'a so a nemo da kuma illar da yake dashi kenan kima kaga na biyu indan ka dafa shi a lokacin duk cutar da illolin da yake ciki zai tafi kaga a wannan lokacin ka sami abunda kake buƙata amma kawai baka je ka dafa ba ka fara sha dole ka sami cuta na baƙar fata da kuma wani abu amma yana da amfani sosai saboda magani sosai a kudancin Nigeriya dashi ana haɗa magunguna da dama wa'yanda mutane basu san dashi ake yi ba ake kawo musu su sha shiyasa Ayaba yana mugun taka rawa a kasar a kudancin Nigeriya saboda kamar ma sufi yawa Ayaba anan ɓarayin shiyasa zaka ga mutane suna cewa Ayaba shi wani kalar halitta ne da indai kana cin sa ma zaka ce me kake ci gashi zaka ci shi a hankali ga taushi sosai

Manoma Ayaba a kudancin Najeriya suna fuskantan kalubale da yawa sosai wajan noma Ayaba ka gani wajan noma Ayaba yana buƙatan kula sosai gaske saboda ka gani kazo ka noma ka shuka Ayaba a gurin da ƙasan yake so ka shuka Ayaba yayin da ka shuka Ayaba sai kazo ka bashi kulawa na wajan kwari da zai zo masa ko na wani cuta da zai fuskanto masa ka gani wajan kwari da zai zo masa zaka je ka nemo magani da ya kamata kasa mishi kwari bazai zo masa ba zaka zo ka nemo abubuwan da zasu gujewa kwari da kuma cutan cutar da zasu manoma Ayaba suna fuskantan illoli da kuma cutuka wajan shuka Ayaba saboda na farko illan da yasa suke fuskanta sunje sun shuka Ayaba basu duba ƙasan da ya kamata su shuka ba suka shuka Ayaba kaga na farko Ayaban bazai futo ba kaga kuma na biyu ba zasu samu abunda za su samu ba sunyi kawai wahalar kudin su ne shiyasa kafin ka shuka Ayaba ya kamata kasan kalan ƙasan da Ayaban ke buƙata kafin sannan zaka shuka na biyu kuma suna fuskantar ganin kwari akan Ayabar su ko wani abu na cin Ayaba na wannan abun ka gani a lokacin basuji daɗi ba basu je sun nemo magani ba kafin shuka su sa mishi shiyasa ayaban da ya fito sai kwari suzo su rinka binsa suna hawa kanshi da kuma cutan da yake fuskanta a lokacin wajan shuka za'a gani shiyasa ba ko yaushe ake so ka ringa sare Ayaba ba yayin da ka shuka Ayaba to bai kamata wani yazo ya sare shi ba, yace yana buƙata abu to yayin da ka sare Ayaban ko wani yazo da gangan ya sare shi ka kashe Ayaban nan Ayaban nan to bazai taɓa tashi ba dole mutuwa zaiyi haka nan kana gani ba yanda yadda ka iya Ayaban nan zai mutu zai zama mara amfani shiyasa aka ce ka bada kulawa akan abun da kake nomawa a ciki shiyasa manoma basu so kazo wajan shukan da sukai saboda sun san suna fuskantan kalubale a wajan shiyasa wajan noma ayaban zaka gani mutani sun killata wajan ne saboda su kula da shi

shi plantain wani abu ne da take fitowa a cikin bishiya sosai yayinda aka shuka plantain aka shuka shi ta futo a cikin bishiya ka gani an ciro shi daga bishiya ana buƙatan aje a sarrafa shi domin ai waʼansu abubuwa dasu sosai shiya sa yayin da aka ciro shi daga bishiyan shi daga gurin daya fito waʼansu suna zuwa su siyar siyar ne a haka waʼansu kuma suna ɗaukanshi suje su kaishi kamfani domin a sarrafashi zaʼa kaishi kamfani domin a sarrafa shi yin wajen wani abu wanda ze kawo amfani ga alʼumma kala kala da yawa kuma ana sarrafashi ne ta hanyoyi masu da dama shiyasa ake so a shuka abinnan saboda ze kawo ci gaba a wajen alʼumma ze kawo musu rashin zama ba aikin yi, ze kawo musu kuma aikin yi kaga daga nan baza a samu gurɓacewar tarbiyya a nan ba saboda mutane sun samu aikin yi awajen plantain, na wajen shuka plantain da kuma wajen ciro shi da kuma zuwa a kai kamfani domin a samu a a mayar dashi wani abu wanda ze amfani mutane kuma yayinda zaʼa kaishi kamfani kaga kamfani suna buƙatar mutanen da zasuyi mishi aiki akan wannan abun shiyasa zasu ɗauki mutane sosai soboda su samu su aikata aikin da suke buƙata a gurin nan su kuma kamfani kasan ƙaʼidar kamfani suna buƙatar mutanen da zasu iya yi musu aiki ne, jajirtattu wanda zasu riƙe musu amana, wanda zasu kular musu da kuɗin su shiya sa ida suka nemo mutanen nan suke maidasu abu yayin da aka kawo plantain ɗin zaʼaje a sashi a inji ko a markaɗashi ko abarshi ya bushe ko a barshi dai ai abunda ake so a fitar dashi a lokacin kaga lokacin da ska sashi a inji aka markaɗe shi ya fito za a busar dashi ya zama gari a zo ai amfani dashi ai abubuwan da ake so shiyasa plantain shima yana ɗaya daga cikin ci gaban alʼummarmu ci gaban alʼummammu na wannan na Nigeria ga baki ɗaya

Ayyukan da suke ɗaurewa a wajen noman plantain a yankin mu karan aiki yana ɗorewa matsayin ka ɗaukeshi da muhimmanci kuma matsayin yana kawo maka kuɗi kuma matsayin kana bashi kulawan da ka sani ze kawo maka kuɗi, kaga lokacin da nake shuka plantain ya kamata kabashi kulawan daya kamata wanda zaka samu kanaso ka samu kuɗi dashi idan baka bashi kulawa, idan baka bashi kulawan daya kamata ba kaga baze yuwu ka samu kuɗi dashi ba ai ranar farko kamin ka shuka se ka nemi kalan ƙasar da yake buƙata, da kalar yanayin da yake buƙata da gurinda ya kamata mu shuka shi duk waʼannan bayan ka neme shi kaga a lokacin ka fara samun hanyar daya kamata ka ka ɗaure wajen shuka plantain ɗin da wajen kula dashi da wajen abu saboda a lokacin daka shuka kasan tana buƙatan kalar ƙasa kaza, kalan ƙasa kaza kalan ƙasa kaza kuma yana buƙatan kuma yana buƙatan abu kaza, kuma yana buƙatan kaza, kuma yana son kaza, kuma bai son kaza to yayinda duk kasan waƴannan abun ka gama cin ƙarfin shuka plantain ko kuma ka gama cin ƙarfin duk abinda zaka shuka se ka ɗakko shi ka shuka shi yayinda ka shuka shi zaka bashi waɗansu lokaci inya so dai se lokaci dai, zaka bashi lokacin da zaka dawo ka duba ka gani ya yake yi yana buƙatan kaza, bai buƙata kaza to yayin da kazao ka duba plantain ɗinnan yana buƙatan kaza ko bai buƙatan kaza duk kai mishi abunda yake so kaga lokacin se ka tafi ka barshi kaga a lokacin ne kaima zaka samu abunda kake buƙata to lokacin da ka sa mai abunda yake so yazo ze zo ya fito yayinda ya fito daga nan gurin kai kuma zaka samu yayinda ya fito ka barshi yayi ka ciro shi daga nan zaka samu kaje ka kaishi inda ya kamata a siyar ko inda ya kamata a sarrafashi wajen yimma jarirai abinci ko waƴansu abubuwan abinci ko wajen sarrafa shi ko waken abu ka gani dole kana buƙatan ka kula da plantain dinka da yanda zaka shuka plantain dinka ,da yadda zakai komi

Hanyoyin da ake noman plantain a kauyen mu hanyoyi ne da suke da sauki sosai wajen noma plantain hanyoyi da ake noma plantain a kauyen mu hanyoyi ne da suke da sauki wajen noma plantain ba su da wahala wajen noma su ka gan da farkon ka zo ka san ka je ka nemo qasan da ya ke bukata da gurin da ya ke bukata duk bayan ka san wa'en nan ka gan na farko, ka nemo hanya farko mai sauki, wanda ya kamata ka zo ka dauko irin ka da kake buka'ta ko ka ɗauko abin da da zaka shuka shi a wurin za ka zo ka bude qasan ka yayin da ka bude qasan ka za ka tusa wanan irin ka da kake bukata yayin da kasa ka gan na farko ka same shi sai ka duba mishi, yana bukatar taki ko be bukata idan yana bukatar taki a lokacin, sai ka je ka nimo mishi taki, kalan takin da a sa mishi, ka je ka sani sanan ka zo ka sa masa yayin da kasa mishi ka gan lokacin, sai ka dibo, sai ka nimo ruwan da za ka bashi idan ka bashi ruwa, ka gan zai fito yayin da ya fito, rana ma zai chiyar da shi abun da yake bukata ka gani, yayin da ya fito a lokacin nan a lokacin da ya fito ka gan ka sami abun da kake bukata a wurin shuka plantain toh yayin da ya fito zai yi girma, zai yi girma a hankali, a hankali, a hankali har ya kai lokacin da zai fara 'ya 'ya yayin da ya fara 'ya 'ya a lokacin ne, ka samu abun da kake bukuta ka gan, za ka iya chire shi ka je ka chanja shi dan ka sami kudin da za ka kashe ko duk ka sami kudin da zakayi amfani dashi ko duk ka sami kudin da za ka chiyar da iyalin ka ka gan plaintain hanyoyin shuka shi yana da sauki kawai yana bukutar kulawa ne, na farko yana bukatar juriya yana bukatar yada za ka zo, ka ringa duba shi saboda amfanin shi ama idan ba haka ba ka zo kawai ka shuka plantain ba ka zo ka kula da shi ba, ba ka san kalan kasar da ke bukata ba, ba ka san abubuwan da ya ke bukata ba kawai ka shuka shi, kana jiran shi ya fito toh ai kuwa, za ka shekara duhu, za ka koma kabari har ka mutu ba zai yi ba, ba zaka gan fitowan shi ba saboda ba bar, ba ka kula da shi ba ba ka yi mishi abun da yake bukata ba ta yaya, kai ma zai yi maka abin da kake so shiyasa komai a harkan noma, duka abun da yake so, ka yi mishi

Ayyukan gona. da suke sarrafa ƙasa a yankinmu. Ayyuka ne waɗanda suke da yawa da gaske waɗanda suke sarrafa gona, wajen aiki a yankinmu. ka ga na farko, suna sarrafa ƙasa, wajen aikin gona. suna sarrafa ƙasa wajen aikin masara ana sarrafa ƙasa wajen aikin shinkafa, ana sarrafa masara wajen aikin dawa ana sarrafa ƙasa wajen aikin wake ana sarrafa ƙasa wajen aikin gyaɗa, ana sarrafa ƙasa wajen aikin abubuwa da dama. Ka ga ƙasa na farko, idan ka tashi sarrafa shi wajen shuka, wajen shukan shinkafa, za ka nemo abin da za ka juya ƙasa. ka juya ƙasa, ka san ƙasa lokacin yana danƙare. Bayan an yi ruwa, za ka nemo injin da zai juya maka ƙasa, ko ka sa fartanya. ka juya ƙasa, wato ka juya ƙasa. yayin da ka juya ƙasa, sai ka nemo shinkafarka. Kaga ka juya ƙasa ka sarrafa ƙasa ka juya shi daga yi, daga yana cinkoso ka maida shi pieces ka maida shi dabam-daban sai ka watsa shinkafanka a kai. yayin da ka watsa shinkafanka akai, ka ba shi ɗan wani lokaci idan a ka yi ruwa waɗansu bayan sati, za ka ga ya fara fitowa. shi kuma na masara, za ka zo ka juya ƙasa, yayin da ka juya ƙasa za ka zo ka samu kai kunya-kunyaa wato ka haɗa ƙasa tumi-tumi ka haɗa shi wajeje-wajeje a layi soasi idan ka yi wannan sai ka samo irinka na masara shi kuma ka sa shi haka shi ma gero haka ake mishi dawa haka ake mishi wake shima yayin da aka cire masara a wurin za ka zo ka samu gefe da gefe ka shuka wakenka. shi ya sa, hanyoyin da ake sarrafa a wajen shuka a yankinmu suna da yawa, suna da yawa waɗanda mutane suka sansu da waɗanda ba ka sansu ba, Amma mun fi juya ƙasa ne wajen masara da wajen shinkafa da wajen aikin dawa gero wajen yin wake da sauransu da waɗanda ban zayyano su ba, ana shuka su ne wajen wajen juya ƙasa da wajen gyara ƙasanka. kuma yayin da aka shuka su, ba zai yiwu ka zo ka shuka shinkafa ba, ba ka juya ƙasa ba. ba zai yiwu ka shuka masara ba ka juya ƙasa ba dole sai ka juya ƙasar nan sannan za ka yiwu ka shuka.

A nazarin da aka yi a wajan tattalin azziki da yike kawowa plantain da kuma guraren da babu plantain wajen babban abubuwa da ake kaiwa ake kaiwo ake kaiwa ake siyarwa. Kaga plantain shi ma ya na da ɗaya daga cikin cibiyar arzikin mu, wanda idan mutane suka shuka shi, idan suka shuka za su je su siyar, zasu je su siyar da plantain a wajaje da dama, za'a iya futa da shi wajajen da basu shuka shi, za'a iya futa da shi wajajen da basa shuka shi, kuma za'a siyar a wajajen da ake shukawa. Saboda ka gani yayin da ka shuka shi ka ciro shi, za ka siyar, za ka samu azziki, kuma za ka cire ma ƙasa harajin ta, ka ga a lokacin ka samu azziki kuma tattalin azziki ya ƙaru a wajen saida plantain ɗin nan da kayi, saboda ka cire mata su ma karan kan shi haraji. Yayin da ka je kuma zaka futar da shi, ka ga na farko idan ka tashi futad da shi wajajan da ba'ayi, ka gani na farko ƙasa dole ta anfana da kai, saboda idan ka tashi futar da ita za'a cire ma wannan abun da za ka futar haraji, su ma kaga wannan ƙasa ta anfana da shi. Yayin da ka futar dashi, su ma can za su je su su siyar, somin su dafa su ci da shi. Shi ma plantain yana ɗaya daga cikin abincin da mutane suke ci sosai, saboda yana ƙara lafiya, yana ƙara anfani a jiki kwai anfanuwa ma da yawa wa'inda mutane ba su sanshi ba. Amma idan ka kula da plantain wajen shuka shi, ka gama shuka shi ya girma ka zo ka cire shi, girbe shi, kai mishi duk abinda ya katama, ka je ka sarrafa shi, ka je ka sarrafa shi a inda ya kamata, toh ka ga a lokacin ka samu hanyoyin da zaka ringa samun kuɗi, ka ga yanzu ka samu hanyoyi da zaka samu kuɗi, kuma ƙasa suna anfanuwa da kai, kai ma kana anfana anfanuwa da karan kanka. Shi yasa plantain yana ɗaya daga cikin tattalin azzikin Nanjeriya gabaki ɗaya, da tattalin azzikin manoma waƴanda suke shukawa sosai, saboda yanda ake shuka shi ake futad da shi, ka gani ana samun shigan kuɗi, ana samun futan kuɗi. Yayin da shigan kuɗi ake samun shigan kuɗi a Nanjeriya ake samun futan kuɗi a Nanjeriya. Ka ga an samu ci gaba ta azziki, tattalin azzikin ƙasan Nanjeriya ze dawo, saboda ko wanne ƙasa ne ma ake samun futan kuɗi da shigan kuɗi tattalin azzikin su na dawowa wannan nan lokacin.

Wato shi filanten ana duba ingancin shi ne da kayayyaki da dama, ka gani [] zaka je ka shuka filanten, yayin da ka shuka filanten ka gani zaka bashi kulawan da zai zo ya fara yaya, yayin da ya fara yaya, zaka dauko abun da zaka duba ingancin lafiyan shi lau, yana bukatan kaza, tsutsa na bukatan kaza, yana bukatan kaza, tsutsotsi sun fara fitowa, idan sun fara fitowa kayi maganin su idan basu fara fitowa ba ka gani a lokacin ba sai kayi maganin su ba, zaka ci gaba da kula da shi yanda ya kamata, ana amfani da abun cire filanten kaman kalan su, wannan, kaman zaka ce, wuƙa kodai abu mai kama da wuƙa wanda ake yankewa dashi kaman su scissors amma ba ainihin scissors ba abun da ake yankewa domin shi idan plaintain din ya fito yai kyau amma yayin da yake cikin shukan shi, kaga na farko akwai kwarin da suke hawa kanshi sai ka kula da yadda kwarin suke hawa kanshi da wane magani, magani ne zaka yima kwarin nan su daina hawa kanshi yayin da ka san wannan ka nemo magani ka sa mishi, ka ga kayi, ka riga ka tsira da kwarin nan ka riga ka gama wannan, wannan, su wannan abun sannan sai kazo ka bashshi zu wa wayansu lokaci da ya kamata ka zo ka cire shi, lokacin da idan yayi zaka cire shi, zaka zo da kayan aikin ka domin ka cire shi, yayin da ka cire shi ka gani ka samu hanyan da ya kamata ka samu kudi a lokacin, ka gani ka cire shi da wannan abun da ake cire shi, wannan abun kaman scissors suke ko wani abu za’a yanko shi shi kuma fa ba daidai daidai ake yanko shi ba zaka gan shi ya fito da wani sanda, sandan nan idan ya fito shine zai fito da yaya, idan ya fito da yayan to za ka samu wannan sandan shi zaka yan ke sandan tun daga tushen shi asalin inda ya fara fitowa zaka yanke kaga sandan yana tare da yayan to yayin da ka ciro shi daga wannan zaka sa shi a leda, idan yayi za ka je ka sayar idan bai yiba zaka nikashi domin ya rika yayi sai ka je ka sayar baza ka taba sayarwa da mutane abun da bai yiba duk wanda ka sayarwa abu da beyiba, kasan dole dole sai ya dawo da shi, shiyasa ake son mutane su sayar wa mutane da abin da yayi.

Pilanten aka samun kwari suna hawa kansu kaman kalan kwarin nan masu tashi sosai kwarin kuma suna alakala akwai me ye ma sunan wan nan akwai dai tsetsefilai akwai wasu abubuwa, kwari kwarin da suke wayan nan wayan da suke cizon mutane suma suna hawa pilanten da kuma cuta da yake samun pilanten kaga shi pilanten shi wani shukane da yake futowa a cikin a cikin wani sanda yayin da ya fito sanda zai fito wan nan abun sukuma wayan nan kwarin masu tashi sun fi son kalanshi sabo da yayin da suka hau kanshi ka gani zasu rinka cinshi a hankali, a hankali, a hankali sabo da suna fikfike zasu hau idan suka hau suka ci shi, a hankali, a hankali a hankali, kagani bazaka samu abin da kake bukataba wajen shuka pilanten din nan da kuma tsinnaku akwai stinnakun da suke cin pilanten wadan da suke hawa kanshi yayin da suka hau kanshi ka gani sun hau tundaga kasa, tun daga inda ka shukashi zasu rinka binshi suna binshi, suna binshi, suna binshi har su hau gurin pilanten din yayin da suka zo gurin planten din zasu rinka cin pilanten din a hankali, a hankali, suna huda maka pilanten din suna pilanten din bazai samu yayiba shi isa ake so kafin ka shuka pilanten, kayi ilimi akai yayin da kayi ilimi akai, kaga lokacin da kwarin nan suka zo kasan wanne kalan magani zaka sa musu sai aje ka nemo maganin ka sa musu dan kar su kara zuwa ka ga na farko idan hanyan gargajiya ne yayin da kaga wayan nan kwarin su na zuwa maitashi suna hawa kan pilanten din za su bata maka wan nan shukan ana samun buhu wajen lillife pilanten dinka domin kareshi daga wayan nan kwarin masu tashi sai ka lillifeshi yayin da ka lillifeshi ka ga ka ka yi ka samu hanyan da zaka kiyaye shi daga wan nan kwarin idan kankasaine shi wayan nan kaga suna bi bishiyan ne, suna biyo gurin suya go to abin kawai da zaka yi shine ka samu maganin da zaka samusu da ba za su biyo hanyanba ko ina ne ka shuka pilanten yawan ci zaka ga kwari suna zuwa kawai suna hawa akwai kwarin da suke anfanuwa da pilanten din sosai gaske

Wa'yannan hanyoyi ta sarafawa wajen hana batutuwa, ma'ana shine ya kamata mutum ya san ko me ya kamata ya faɗa akan da kuma ya sanabunda zai yi akan noma, ko akan kiwo ko akan wani abu. Ka gani mutum idan yana kula da kalan waɗannan abubuwa na waɗannan abubuwa ka gan na farko, ya kula da yadda yai kiwo, yadda yai noma, da yadda ta tsabtace shi, ka gani zai sami ci gaba a wannan lokacin. To, kaga wannan kular shi yake kawo cigaba yin wannan abun Yayin da bai kula da wannan abunba, ka gani za'a sami matsala wajen yin abun, shi ya sa, ma su noma yawanci suke kula da shukarsu, da abubuwan su, yadda sukai shuka da yadda sukai wani abu. Wa'yanan batutuwa ya kamata mutum ya san me zai faɗa akan abu kafin ya zo ya faɗa. Duk abunda baka sanshi ba ka zo kawai ka faɗa, kaga za'a sami matsala ya kamata mutum ya san abunda zai faɗa, kafin ya zo ya faɗa. Shi yasa, ilimi yana gaba da komai, akan kafin kai abu. Shi yasa kafin kai noma, ake so kaje kai ilimin noman abun kafin kazo kayi noma. Amma kawai kazo ka fara noma ba kayi ilimin noman ba, kaga za'a ai ta smun matsala. Za ka narka kuɗi ne kana so ka ci riba amma ba za ka taɓa samun ba za ka taɓa samun riba ba, saboda baka je ka yi bicike ba, ko kayi nazari ko kayi ilimi, akan noma, ka fara, shi yasa kome ya kamata mutum, kafin ya san abunda zai yi ya kamata mutum ya san abunda zai faɗa, ko abunda zai tattauna kafin ya fara abun shi ya sa kwata-kwata ake so mutum ya je ya koya, don idan mutum bai koya ba ba zai taɓa iyawa ba. Dole mutun yana so ya koya, sannan ya iya. Ko ya je ya koya, bai iya ba da kaɗan-da-kaɗan, zai ikai tashi sama. Ka gani ya kamata mutum ya san me zai faɗa, a game da a game da shukoki, da yin noma, a yankuna. Shi ya sa noma yake da amfani, sosai, bayan kaje ka yi ilimi akan shi, musamman noman nan da ake faɗawa, kamar noman shuka plantain, shukla ayaba, shuka rake, da wa'yanan abubuwan.

Amfanin dasa a ɓarayin noma. Shi dasa shuka a ɓarayin noma yana da afani sosai yayin da ka shuka abu kazo ka yi ƙasa kayi abu, ka zo ka shuka shinkafa ko ka shuka masara, ko ka shuka wake ko ka shuka dawa da ko ka shuka gero. Yayin da ka shuka wa'yannan abubuwan sai ya o su ka fito, a guri ɗaya suka fito da yawa, wani gurin ba su fito ba ka ga a lokacin ne ka ke da damar da zaka dasa shi a gurin. Za ka cire shi daha grin da suka fito da yawa ka ɗauke shi ka kai gurin da basu da yawa. A lokacin da ka kai gurin da basu da yawa, za ka je ka dasa To yadda ake dasawa, a wajen ƙasa, idan dai ka ciro daga wurin ka sa fatanya ka ciro shi ka ciroshi tun dag jijiyarshi da komai da komai ka ciro shi za ka je wurin da ba komai a wannan gonan idan kaje wurin da ba komai, zaka haƙa wannan kunyar, yayin da ka haƙa wannankunyan kaga ka buɗe ƙasar kenan sai ka bude ƙasar, sai ka sa shi, sai ka rufe, ka take da ƙafa, ba taka ba fa sosai, wanda zai ɗan tsayu wanda idan akai ruwa ya zuba ƙasa zai kama shi, jijiyoyin zai kama, zai ci gaba da wannan Kamar shinkafa yanzu, ka watsa shinkafar ka sai wani waje ya fito da yawa, kana buƙatar to a lokacin ne kake buƙatar ka cire wa'iinnan da suka fito da yawan nan kabar musu iska ya dinga walwala, idan ba hka ba, shukar ba zai taɓa walwala ba ba zai taɓa fitowa da kyau ba. Saika je ka sami wurin da bai fito ba a wannan gonan ka dasa shi. Wato ka buɗe ƙasa, ka lan caka ka buɗe ƙasa ka dasa shi. Shima masara, haka yayin da ya fito a wannan kunyan, ka ga ka tara ƙasa ne daman ka shuka masara, sai ka manta ka shuka shi da yawa ya fito a wannan kunyan to yayin da ya fito sai ka gani kana so ka cire mishi wurin duk masaran ta samu walwala, kana so ka rage yawanshi, ka gani za ka cire shi daga wurin, yayin da ka cire shi daga wajen, sai ka je ka sami wurin da bai fito ba sosai, ka ƙara haƙawa ka dasa shi sannan ka ɗan take shi. Idan ka take shi, shikenan idan akayi ruwa, yayin da akayu ruwa, ƙasa ya amshi ruwan sosai, zai kama wannan shukan zai ci gaba da abinda ake buƙata a shuka, zai ci gaba da girma.

Na'o'in Shuka Plantain suna da yawa a ɓangaren color, da ɓangaren girman shi da ɓangaren abun. Akwai shuka plantain ɗin da aka, akwai palntain ɗin da idan ka shuka ta, ita gajeruwa ce, 'yar ƙarama ba ta da tsawo amma zata fitar da 'ya'ya yanda kake buƙata sosai akwai kuma wanda doguwa ce sosai itama tana fitar da 'ya'ya yanda kake buƙata. Akwai kuma wanda bata kai wannan tsawo ba, itama tana fitar da 'ya'ya da kuke buƙata. Akwai kuma plantain din da ita ta fisu duk tsawo amma amma bata fitar da 'y'aya abunda kake buka.. bata fitar maka da 'ya'ya, ka gani ba ka sami abunda kake buƙata ba kenan. Ka ga wannan plantain ɗin, da take ƙarama, itama akwai kala-kala da kala-kala. Plantain muna da kala Ja, muna da kala..., kamar green-green, muna da kalar ayaba kamar mai ruwan ƙwai, muna da su dai da yawa. Akwai to, idan kaje si idan kaje siyo irin da za ka shuka, ko ka je ɗauko shi daga gurin ne anan ne za ka san wanne kala ne wannan plantain ɗin 'yar gar 'yar nann ne ko 'yar can ne. Sai ka duba sannan za ka ga kalanta, sannan ka siyota sannan ka ga tana buƙatar kasarmu ne ko ƙasar can ne? Duk ya kamata ka san kalan plantain ɗin da za ka ɗauko, wanda ƙasarka ke buƙata, kafin ka shuka. Shi ya sa ake so mutum kafin ya shuka abu ya san ilimi akan shi sai ya zo ya ɗauko shi ya shuka. Ka ga kamar yanzu ƙaraman nanne da nace maka tana da 'ya'ya wannan plantain ɗin na gidan gona kenan, zaka gansu duk ƙananu amma sai zuba 'ya'ya. Za ka ga 'ya'yansu wata lokacin sosai sai ka gama bai wuci tsawon ka bama, sai ka dukuna sannan ma za ka ciro ta, saboda ka ga wannan plantain din gidan gona kenan. Akwai kuma doguwa, wanda a ka ga, yawanci a gida ake shukasu wa'yannan fa doguwarnan za ka gansu, sai ka yi ɗage ma, sai ka sami abin cirowa yayin da suka yi wa'yannan ka ga banbancin. Akwai waɗanda kuma sai a gidan gonan za'a shuka shi ka ga zai fito da 'ya'ya sosai.